Binho ebitundhubwa nga biri mukatale nga era ebyandhaghulo, mulimu amapapali, mwabamu amalibwa, ghabagho amenvu.

Obuti obungi einho ela obuti bunho buli mu bibingyabingya eby'endhaghulo. Kumbalimbali ele eliyo ennhumba yabayo nhe miti egindhi emikulu.

Omusaadha agemye bendhera ku mukonho gwe ogundhi kuliku akamuli ku mukonho gwe ogundhi kwabaku sawa, einhuma erimuvaku emotoka emotoka eriku abantu abagiliku.

Omusaadha alikuniga ekyuma kikalimagezi avaire esaati yamakono mawanvu kumukono gwe kuliku esawa okumpi nighalikunigira ekyuma ekyo ghaligho olupapulo ghabagho n'ekalamu.

Onho muzungu alinha omwana era amughaire ekigema ebifanhanhi ku lutambi, omuzungu onho ku mukonho gwe kuliku akakomo ayambaire nho mudhozi.

Dhino ndhuki dhekunganikiza awantu walala nga ela nnhingi inho. Endhuki dhino dhili mu langi ya mirundhi ebiri, langi endhirugavu ni langi eya kyenvu.